Soola panaal kaŋa la biŋ. Noba yaga are ŋmaa viiri la a sola panaal. Dͻbͻ ane pͻgebͻ zaa la lantaa. Ba te te la taa nuuri a zԑge ka a do saa. Ba zaa yԑre la bonzeere kyԑ la de buluu wagyԑre meŋ a ŋmaa viiri ba meŋԑ. Vamaara are are la a ba puoriŋ.

Dɔɔ kaŋa la zeŋ. Bibiiri yaga are kɔge o la. A bibiiri ba toŋ nɔɔteɛ kyɛ ka ba mine gbi dumo kyɛ kaara a dɔɔ. A bie kaŋa meŋ seɛ la toraza yoŋo ba yɛre kparoo, o ba toŋ nɔɔteɛ meŋ, kyɛ are a de o nugɔɔ a ti ne o toorii kyɛ meŋ kaara dɔɔ.

Pͻge kaŋa la zeŋ daŋgoͻne kaŋa seԑŋ, ka kuripootu ane vũũ a biŋaa pͻge niŋe sogͻ. Seleva dogele la a vũũ zuŋ kyԑ ka suri-yaaraa a lare a seleva poͻ. Bootiri aya biŋ la apͻge nu doloŋ sԑŋ ka kaŋa e peԑlaa la koo kyee boma ane perԑte a dͻgele a booti zuŋ. A pͻge taa la sͻlee o nuŋ a ŋmaara boma.

Sola panɛl la biŋ teŋɛ soga. Dɔɔ kaŋa yɛre la kpare sɔgelaa kyɛ toŋ kuri gbɛŋmaara a dɔɔ zuŋini la teŋɛ a nyɔge a sola panɛl taa. Moore buli goɔre la be zaa.

Pͻgelee la zeŋe, o yԑre la kpare sͻgelaa, a tuŋ torͻza sͻgelaa meŋ. O zukͻmͻ e la yaga lԑ. o eŋ la wͻͻkye, o zeŋe la dakogi vaabo zuŋ, ka kͻmpiita biŋ o niŋe sogͻŋ.

Lɔɔre kãã koɔroo zie la ka lɔɔ vaabo kaŋa are a nimitɔɔreŋ. Lɔɔpeɛlaa kaŋa meŋ are peɛle la a lɔɔ vaabo na. Pɔgebo bayi ane bibiiri bata meŋ are la a niŋe sɔgɔŋ. A bibiiri bayi yare la kparre peɛnɛ, kyɛ ka kaŋa yɛre kpar buluu kaa nuuri waa sɔɔne kyɛ baŋ zaa seɛ torasa sɔglɔ. A pɔgɔ kaŋa taa la baage o nudoleeŋ kyɛ taa pɔlɔnte baage meŋ o nu...

Nasaal dɔbɔ ne pɔgebɔ la lantaa, ka ba yaga zie yare kootu kyɛ seɛ tɔrasa sɔgene meŋ. Ba gyamaa zie aree la. Kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ kogo zuŋ. Kūū daga biŋ la a bana naŋ zeŋ a kogo zuŋ nimitɔɔreŋ. Kyɛ kaa nasaal dɔɔ kaŋa gbi dumo a pɔge kaŋa naŋ zeŋ nimitɔɔreŋ, a nyɔge o nu a puoro o.

Zie kaŋa la di vũũ. Lͻԑ yaga naŋ are peԑle a zie meŋ zaa di la a vũũ. Vũũ kpinime lͻͻre are la sokoͻraa kaŋa naŋ peԑle a zieŋ. Ka nensaaleba are a sokoͻraa zuŋ ka lͻԑ meŋ zoro a sokoͻraa zu zaa.

Noba mine la be zie kaŋ naŋ ligi neŋ vamaara yoŋ. Ba e la pɔgebɔ bayi ane dɔɔ boŋ-yenii. Kaa pɔgebɔ bayi zaa yare kparevaabo, kyɛ kaa pɔg kaŋa toŋ nɔgetewoore. Ba zaa nyɔge la a vaare a are neŋ.